abantwana abancane abemfundo yokuqala eyangaphansi bahlezi ekilasini yabo kukhanya bemelele umbalisi wabo

Kuqakathekile ukubana nxa ungumbalisi usebenzise indlela ezilula ezokuxhumana labantwana obafundisayo. Abantwana abancinyane nxa umbalisi ebafundisa kumele ahlale phansi abe sezingeni labo alingane labo ukuze bazizwe bengamesabi.

Abantwana abancinyane abasebangela elokuqala elemfundo ye primary basekilasini yabo yokufundela bathwele izinto zokudlalisa ngamuva kwabo kulendawo lapho okubhalwe khona lokhu abakufundiswayo

Kuqakathekile ukubana abantwana abancane nxa besesikolweni sabo befundisa bafundiswe ngumuntu olothando obekezelayo olesihawu labantwana.

Abantwana abancinyane abakubanga ele early childhood development i-ECD leyi kumele bafundiswe izifundo ezilingane labo kodwa okunengi bakufunda lapho befanisela ngemidlalo.

Abantwana besikolo abakhanya begcwele phandle kwesakhiwo sabo. Njalo abanye bahamba labazali babo okutshengisela ukubana sebebalethe esikolo.

Ngumdadada wamakilasi okufundela awemfundo yangaphansi. Indawo leyi ibukeka ihlanzekile okutshengisela ukubana abasebenzi balapho bayayihlanza leyondawo yikho inhle.

Kuqakathekile ukubana zonke indawo eziyizikolo zibe lezigubhu ezinkulu ezithwalela amanzi okuthi abafundi bageze izandla ngaso sonke isikhathi.

Abantwana abancinyane kuqakathekile ukubana labo ezifundweni zabo bafundele ukusebenzisa imitshina yakulezinsuku ebizwa ngokuthi ngamalephuthophu. Imitshina le ilusizo kakhulu iyancedisa ukubana abantu babhalele kuyo.

Abantwana besikolo bayadla phembili kwesakhiwo sekilasi yabo. Bakhanya beseqa bejabulile. Abantwana kumele bafunde ukudlala ndawonye.

Indledlana eqonda esikolo semfundo yangaphansi kulebhakane ibhakane eliyabe libhaliwe ukubana isikolo sibuqamama okungakanani

Eclassini yabantwana besikolo kuqakathekile ukubana kubele gwalisa mduli elitshengisela ukubana ngelanga linye ngalinye kuyini abantwana abazafunda ngakho

Abantwana bemfundo yaphansi bamile. ngaphandle kwesakhiwo sabo .Bakhanya bayadlala ,isakhiwo lesi sigonjolozelwe ngamaluba aqunyiweyo abamafitshane aluhlaza .

Isakhiwo sabafundi abaphansi silebhakane elibhaliweyo elikhombisa ukubana abayethekelele lapho baqonda ngaphi ukuze bangalahleki.

Isikolo semfundo yaphansi sibukeka sisihle kakhulu ngaphandle kulotshani obuqunyiweyo obuluhlaza tshoko indawo leyi ikhanya ithule ithe cwaka okutshengisela ukuthi abafundi bengabe bethethe ikhefu bengekho esikolo.

Isakhiwo sesikolo senfundo yangaphansi .Siyabonakala ngentanga yabantwana abadlalayo phandle abagcwele indawo yonke.

Abantwana bemfundo yaphansi eyasePrimary. Bayafunda labo izifundo zonke ezifundiswayo emfundweni yangaphezulu kodwa bona basuke bafundiswe okwezinga labo, okulingana labo. Bayafunda labo inombolo.

Indlu yokufundela leyi inhle kakhulu. Ikhanya ilezitulo lamatafula alombala okhangayo . Izinto phakathi kwaleyondlu, zikhanya zibekwe kakuhle, okutshengisela ukubana abantu abayisebenzisayo leyindawo baqoqekile njalo bahlelekile.

Amajaha lamankazana asebangeni lekolitshini basegumbini labo lokufundela ilaboratory lapho abayenza khona okuthiwa ngama experiments ngesilungu.

Kulabafundi abahlanu, kuleyi indlu abagqoke izayeke emakhaleni, njalo abanye bathwele umitshina yokuthatha imifanekiso.

Emakolitshini kulezinsuku sokufundelwa izifundo ezitshiyeneyo. Laba abangaphiwanga ukuba bukhali emakhanda abo ezifundweni balakho ukuya emakolitshini lapho abazafundela khona imisebenzi yezandla eyehlukeneyo baqeqetshise ubungcitshi babo .

abafundi abagqoke izigqoko zombala omhlophe basendlini yabo yokufundela bakhanya beqeqetshela ukuba ngabapheki abazingcitshi kusasa

bahle abafundi okumangalisayo abemfundo yase kholishini bagqoke izembatho njalo lezingwane ezokuqeqetsha okutshengisela ukubana sebephutshile baphumelela ezifundweni zabo.

Abafundi abafundela ukuxhumanisa ezamagetsi basendlini yabo yokufundela bagqoke izigqoko ezilombala wesibhakabhaka njalo emakhanda abo bagqoka ingwane ezilombala olithanga.

Abantwana bemfundo yaphezulu bangcwele phandle bathwele amabhuku abo phambi kwabo kumi umbalisi wabo okutshengisela ukubana laba abantwana bafuna ukubana bamakelwe izingwalo zabo baphiwe imiklomela

Abafundi abemfundo yaphezulu yaseKolitshini. Omunye wabo uthwele umabonakude othatha imifanekiso. Kutshengisela ukubana bayafundela ukuwenza lowo msebenzi.

Abantwana bemfundo yasekolishini lokwenza imisebenzi yezandla , bayavoxa udaka njalo batshengisela ukubana bayakha , phambi kwabo kulombalisi okhanya ebakhangele ukubana bayenza into eyiyo yini

umfundi wekolitshini usekhumbini labo lokusebenzela ukhanya esenza umsebenzi wezandla njalo ugqokile izigqoko ezimvikela ekubeni engabi sengozini yalokhu akusebenzayo uqgokile okokuvala amehlo lezandleni ugqokile amagilavisi okuzivikela lezo zandla

Abafundi bemfundo yaphezulu ekolitshini basegumbini labo lapho abafundela khona izifundo zabo zokupheka bakhanya belungiselela ukupheka njalo bagqoke kakuhle impahla ezimhlophe nke

kulezinsuku emakolitshini wonke atshiyeneyo kuelzifundo yokwenza imisebenzi yezandla ezitshiyeneyo ezinjengokuqeqetsha ekudwebeni

Abafundi bemfundo yesikolo saphezulu, bagqoke amayunifomu alombala wesibhakabhaka njalo lombala oluthuli. Phambi kwabo kulombalisi wabo. Umbalisi wabo ubambe imbuzi emnyama.

Abantwana besikolo semfundo yangaphezulu bagqoke izikipa ezilemibala yesibhakabhaka, abanye njalo ezilembala emhlophe bathwele impondo lezi abazitshaya bejabula kutshengisela ukubana lesi yisikhathi sabo sokudlala.

Izakhiwo zonke zabantwana besikolo ufica kulama classroom angumdadada njalo uthola kulezigubhu ezinkulu ezifakela amanzi ukubana abafundi nxa besesikolo bathole amanzi okusebenzisa bevela ezambuzini.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu abagqoke ama uniform alombala omhlophe lomnyama, lamakawuso amhlophe. Bamile abafana lamankazana ndawonye. Phambi kwabo kumi umuntu obatshela mayelana lomkhankaso wezempilakahle.

Kulesikolo semfundo yaphezulu. Lesisikolo sibukeka sakhiwe kakuhle kakhulu njalo silemithunzi eminye eyindlela lapho abantu abahamba khona besiya emakilasini. Kulabantwana abafunda kulesosikolo abagqoke amayunifomu wombala omhlophe lomnyama.

Abafundi basegumeni lesikolo babukeka bebukisa umgido wabo ngaphansi kwamatende kulabantu ababukeleyo abanye njalo bathwele omakhalekhukhwini bayabathatha imifanekiso.

Abafundi abagqoke amayunifomu alombala wesibhakabhaka, abanye begqoke amayunifomu alombala olithanga, basenkundleni yabo yokudlala, bakhanya belungiselela ukuncintisana.

Abafundi bemfundo yaphezulu bahlezi endlini yabo yokufundela bakhanya beqaphele lokhu abakufundiswa ngumbalisi wabo, Kulezinsuku abababalisi balakho ukubhala emdulwini nxa befundisa abantwana loba ukubafundisa ngomabonakude abaphucukileyo abakulezinsuku ababizwa ngokuthi ngama'Laptop'.

Isikolo semfundo yaphezulu silesango elihke, elibukekakuhke libhaliwe njalo ibizo lesikolo. Phandle kulabantu abamileyo. Abamelele ukungena lapho kodwa kutshengisela akukavulwa.

Isikolo semfundo yaphezulu ikhona ikhumbi elihlala ingwalo zonke ezisetshenziswa ngabafundi abafundi kumele bayethekelele lelo khumbi ukuze bayethatha ingwalo ezehlukeneyo bazifunde

sihle kakhulu isakhiwo semfundo yaphezulu sibukeka sisihle okumangalisayo ngaphandle kwaso kulotshani obuluhlaza obuqhunye kakuhle njalo lezihlahla eziqhunye kakuhle eziluhlaza okutshengisela impilo ukuba kuyaphileka lapho

Ibhakane elimhlophe elibhalwe ngamabala ombala owesibhakabhaka, elikhombisa abantu ukubana bemukelekile ukwethekelela kulesi isikolo.

Ababfundi abasenkundleni yokudlala ibhola bakhanya bencintisana njalo eceleni kuletende elihlezi ababukeleyo abanye njalo bemile eceleni kwenkundla

Ikilasi yokufundela abantwana bemfundo yaphezulu ilamabhentshi okuhlala abantwana njalo lamatafula lamaphepha okubhalela awombala omhlophe njalo lomduli osetshenziswa ngababalisi ukubhalela owomhlobo oluhlaza.

Abafundi basekhumbini labo bagqoke amayunifomu alamayembe amhlophe emakhaleni bagqoke izayeke okutshengisela ukubana bazivikela emkhuhlaneni othile njalo basebenzisa amalaptop okuyiwo ababhalela kiwo kulezinsuku.

Isakhiwo sabantwana besikolo semfundo yaphezulu sibukeka sisihle kakhulu sakhiwe ngobuciko obukhulu zingcitshi zokwakha. Phambi kwaso kulombalisi olabantwana abahleziyo njalo kulomunye oyedwa omileyo.

Isikolo semfundo yaphezulu ese Secondary labantwana abafunda lapho kulesosikolo babukeka bebahle begqoke ama yunifomu abo.

Ezikolweni zemfundo yaphezulu uyathola uhlobo lonke olwabantu abafunda kulesosikolo. Abanye ngabayabe bevela kwamanye amazwe, abanye ngabamasiko atshiyeneyo atholakala emphakathini wabantu.

Ingatsha ezehlukeneyo ezisebenza ngokwezempilakahle zilokubuthanisa abasebenzi bazo ukuze njalo bafundiswe ngendlela yokuphuma besiya emphakathini besiyakhankasa ebizwa ngokuthi ngama workshops ngesilungu .

Sihle isakhiwo se yunivesithi, isakhiwo lesi sakhiwe ngezindlu ezigadeneyo okubizwa kuthiwa yisitezi. Kulezihlahla njalo ngaphandle kweguma laleyo Yunivesithi.

Abafundi bemfundo yaphezulu ye yunivesithi basenkundleni yabo yokudlala ibhola .Abanye babukele phandle kwenkundla njalo abanye bagqoke ama uniform okutshengisela ukubana yilo iqembu elidlalayo phakathi kwenkundla

Izikolo zemfundo yasema university kuba khona indawo lapho abafundi abaphumulela bekwejisile lezondawo bayadlela kuzo yikho lapho ofica kuthengiswa khona okudliwayo lokunathwayo.

Euniversity kulezindlu ezokufundela okufundelwa khona kuphinde kube lendawomlapho la abantwana abalala khona phakathi kwalezo zindlu kuyabe kulembheda kube lamatafula lezitulo ezokuthi bebale

Ikilasi yabantwana be yunivesithi ilezitulo lama tafula abo okuhlala, emdulwini kukhona indawo yokubhalela, indawo leyi kusetshenziswa insiba njalo ezenza kube lula ukubhala kucitshwe kubhalwe kucitshwe.

Abafundi abafundela ukuba ngodokotela bagqoke amagilovisi ezandleni lababhatshi amhlophe bakhanya behlanganisa imithi

e university kukhona lapho okufundelwa khona kubekhona lapho okudlelwa khona kuphinde kubekhona lapho abafundi abasuka ezindaweni ezikhatshana bezofunda lapho belale khona kungakho izindlu zabo ziyabe zifakwe imibheda yokulala njalo lamatafula lezitulo zokubalela betaditsha

Esikolo sase yunivesithi kufunda wonke umuntu akukhethi mhlobo eyunivesithi abantu bafunda begqoke izigqoko zabo ngenxa yokuthi kufunda abantu abentanga ezehlukeneyo abantwana , abadala ,intsha.

Esikolo seyunivesiti. Kuyabukeka kuhle. Abafundi labo bayahambahamba ngaphandle kweguma. Kulotshani obuluhlaza lezihlahla ezincane eziqunyiweyo ezicecisileyo lindawo.

Isikolo sebanga eliphezulu seyunivesithi sipendwe ngependa emhlophe, njalo uphahla phezulu lupendwe ngependa ebomnvu phandle njalo kulotshani olubonakalayo.

Isakhiwo se university esibukeka sisihle kakhulu esilemiduli ependwe ngependa emhlophe njalo sibukeka sihlanzekile ingaphandle yaso kakhulu.

Abafundi bemfundo yaphezulu, (eyeyunivesithi), bahlezi ekilasini labo lokufundela. Phambi kwabo kumi ababalisi babo abayibo abakhanya bebanika izifundo.

Amanyuvesi asemanengi kulezinsuku ngenxa yokuthi abantwana bayaphumelela kakhulu esikolo besenzela ukulungiselela ikusasa labo elihle njalo eliqhakazile. Ukuya enyuvesi kusiza umntwana ukuthi khonakhona athole impilo engcono.

Isikolo semfundo yokucina ekufundeni kwabantu esibizwa ngokuthi yiyunivesithi sibukeka sisihle kakhulu isakhiwo sakhona okumangalisayo. Ngaphakathi kwalesosakhiwo kulezindledlana ezilungiswe kakuhle eziqonda ezindlini zokufundela kanye lendlini ezilala abafundi.

esikolo se university kulendawo lapho okugcinwa khona ingwalo zonke abangazisebenzisa ukuze babale baphumelele ezifundweni zabo leyi indawo ilomnikazi wayo osebenza lapho oyazi mayelana lengwalo zonke ezitholakala lapho

Emfundweni ephakeme indawo zokufundela zinkulu ukwedlula ezemfundo ephansi ngoba abafundi basuka bebebanengi njalo bafundela endaweni enkulu.

Sihle kakhulu isakhiwo semfundo yaphezulu iUniversity leyo uthola kulungiswe kakuhle iguma lakhona kulezihlahla ezicecisileyo ezincinyane kunye lotshani obuqunyiweyo bababuhle

Kusegumbini labantwana bemfundo yaphezulu eliyilo elokucina elibizwa ngokuthi yiyunivesithi. Kubonakala izitulo zokuhlala ezilombala wesibhakabhaka. Njalo phambi kwazo lezo zitulo kulomduli wokubhalela owesilungu.

Ezindlini zokulala ezabafundi be yunivesithi, uthola kulombheda wokulala kule lekhabothi eyokufakela impahla zesifundi uthola njalo kule tafula lesitulo lapho isifundi esihlala khona sitaditsha.

Kusekilasini yemfundo yaphezulu eyeYunivesi. Umbalisi wabo umile duzane lomabonakude, umabonakude lowo otshengisayo konke abakufundayo labo bafundi.